Abavubuka bayimiridde ku ttanuulu nga ab'omu omu ali mu kusomba mataffaali mu kawuuba omulala akutte ensuwa mwe bakuŋŋaanyiza amazzi omulala ye atuuka butuusi. Ttanuulu eno nnene nnyo era eriko emiryango etaano.

Abaana ab'enjawulo abali mu myaka egyogoberaganya, batudde mu kituli ekiyina okubeeramu eddirisa mu kidongo. Abaana bano baali bayina omuntu gwe bekkaanya era alabika ye yabakuba ekifaananyi.

Essowaani okuli emmere kuliko gonja omusiike ne ovakkado gwe baagossegosse emabbali ne basuulako ebitundu by'ennyaanya ebisaleesale nga kumabbali waliwo obu obwe obusiimuula n'obuso ne fooko bwe baliisa.

Emiti emikulu gyonna gisakaatidde giraga tegite girudde okutemwako naye giri wakati mu kibangirizi ekirimu omusana omungi era nga wano ewali omuti we wali ku kikome omuntu osobola okujja ne weewummulirako awo ne weetuulirirako mu busubi buno eno.

Envubu enkulu ziri mu mazzi agatukula nga ku mabbali awo waliwo olwazi envubu zino ziyina obutu butono nnyo n'amaaso gaazo gali awo manene ziyina emimwa minene nnyo n'obutuli bw'ennyindo obutono.

Omusajja omuzungu ayambadde ejjirikooti eya langi eya bbululu omukwafu, akutte eddobo erivuba ebyennyanja era nga alisudde mu mazzi.

Ekibira kya kalitunsi ekikutte, ekikwafu ennyo, waliwo ekkubo erikiyitamu ery'ettaka, ekibira kino kyamera waggulu ku lusozi oluwanvu. Olusozi luno luliko waggulu n'ebikko wansi biyite obuwonvu.

Omwana ow'obuwala omuto ayimiridde mu kkubo ery'ettaka ng'emabega we waliwo amanda agali ku kakutiya agatundibwa n'akatebe atunda w'atuula, ng'eri ewalako waliyo abaami abali mu kuzannyisa omwana omulala omuto.

Omukyala eyeebisse akaleesu ku bibagaabega ng'akutte endeku oba kiyite ekyanzi ng'atudde ku mukeeka ogwa langi eya bbululu ng'emabega we waliyo endeku ezeefaanaanyiriza eno gy'akutte nga nnyingi.

Amaato nga mangi galina langi y'emu gali wansi awo tegali ku mazzi galabika gatundibwa gali mmaaso g'ekizimbe ekirungiiiii baakizimba bulungi ne bakisiiga langi ez'enjawulo tekyaserekebwa bbaati baakiserekesa bi nkokoto.

Abakyala bayimiridde, beetisse ensaniya okuli ebintu ebitundibwa okuli emboga, obutungulu, kaamulali n'amenvu era nga bayimiridde mu katale balinze abantu abagenda okubagulako.

Omukyala ayambadde akakookolo ku maaso ge nga kuliko obuwuzi bw'ayisa emabega w'amatu, atudde ku kyuma ki kalimagezi naye ng'obudde bw'alimu bwa nzikiza era alaga agezaako nnyo okulaba ki ky'akola wali eri. Ayambadde ekisweta ekya langi eya kikuusikuusi.

Obutambaala obuli mu langi ez'enjawulo okuli langi eya bbululu, emmyufu, eya kira eya kiragala, enzirugavu n'ey'ekikuusikuusi era nga waliwo obukoba bwe basuddeko ku butambaala kuno waggulu.

Empologoma erina ebyoya ebingi ennyo mu bulago bwayo ekangabazza n'akakira emabega. Empologoma eno erabika nkambwe era erina amannyo g'efulumizza wano ku mimwa, eyina by'etunuulidde eri mu bisubi wakati.

Omuzinga gw'enjuki nga gukuze bagenda kuwakula mubisi era enjuki kati zikendedde waliwo omusajja azi agusitudde ayambadde empale enjeru ayambadde n'engatto mpanvu.

Engalo z'omuvubuka akutte ettaka aliteeka mu katiba akakuba amataffaali ettaka lino eno baaliyiyeemu amazzi era nga lyabisiwadde ne likola akadongo.

Omwana mulenzi omuto yeetisse ekikutiya ku mutwe alaga ayina gy'ava era ayina by'ava okusaka atambula ayina gy'alaga. Obudde butandise okuwungeererera era ng'ali mu kwanguwa addeyo ewaka enzikiza temusanga.

Omwana ow'obuwala yeesibye ekisenso mu kiwato, yeesibye n'endege ku magulu ayimiridde waggulu ku kabaawo, ali mu kuzina amazina. Obudde butandise okuwungeererera, enjuba eri mu kugwayo.

Empiso ezikyali ensabike obulungi ennyo era kirabika baakazituusa mu ddwaliro ng'abasawo tebannaba kuzisabuukulula kuzikozesaako ku muntu yenna empiso zino ziriko obuntu obwa ppinka n'obuntu obwa bbululu obwa pulasitiika ku nkomerero yaazo.

Ennyonyi ennyange yonna yonna njeru eringanga omuzira eri mu kubuuka mu bbanga nga etadde amagulu gaayo emabega ng'eyanjuluzza ebiwawaatiro mm byayo eyina omumwa gwa langi ya kyenvu.

Omwana ow'obuwala n'omwana omulenzi batambula bava ku ssomero omwana omuwala akutte eggaali agikuluggusa ng'omulenzi ye aweese ensawo ku mugongo mmaaso gaabwe waliyo abaana abalala abaali batambula nga beeyongera mu maaso.

Omusajja atunga ekyalaani era ng'alaga musanyufu nnyo ky'akola alabika yali akyagala yenna ayambadde obugaalubindi ayambedde ne ttopi omutwe omukono gwe ayambaddeko essaawa musajja wa budde.

Enjuki egudde ku kimuli, ekimuli kino eno kyeyanjuluzza, kirimu langi bbiri, langi eya kyenvu ne langi enjeru. Naye nga bambi kinyirira, uuhum, kinyirira bulungi nnyo kyeyanjuluzza obukoola bwakyo butukula!

Ekizike ekirina amaaso amaddugavu kibeze emimwa era nga kiraga kirina gwe kyetegereza kizige kino kikaddiye era kitandise n'okugwamu embugubugu.

Ekizimbe eky'ekkanisa kusinziira ddala ku kabonero ak'omusaalaba akaliko ekizimbe kino kyazimbibwa nga kiraga nga kigumu era nga mmaaso gaakyo baazi baasimbawo akati ak'ebinazi.

Omwana ow'obuwala omukuluko ayambadde olugoye olwayulikako mu mugongo. Akutte ekidomola ali mu kusindika bidomola ebiri ku ggaali, nga waliwo omulenzi omutoototo nga y'ali mu kuvuga.

Ekizike kitudde wakati mu miti kirabika kiyina bye kyetegereza ku ngalo zaakyo naye kikuliridde mu myaka kirabika kikooye kiyina ebyoya ebiddugavu nga bingi nnyo naye wuno kyali tu kyali kiwummuddemu kitudde wakati mmiti kyesigamye kiyina bye kyetegereza.

Akayumba akakaddekadde era nga kalabika tekakyabeeramu bantu oluggi si luggale nga n'ebbaati kkadde kayumba kano kaazimbibwa emmuli n'obudongo era nga enzigi n'amadirisa bya bibaawo.

Ekkubo ery'ettaka era nga teriyisaako bantu bangi. Ekkubo ly'eno ggazi, liyita wakati mu kibira ng'emabbali waliyo ettale. Ekibira kino eno si kikwafu nnyo naye kyamera waggulu ku lusozi.

Enkoofiira ez'Abayisiraamu ze bambala nga waliwo n'endala emmyukirivu ez'obuwangwa okuli obuwuziwuzi obwa langi enzirugavu nga wali emabbali waliwo n'endala ez'abantu ze bambala ezibakwata ku mitwe nga nazo nzirugavu zirimu obuntu obweru.

Akazinga akali wakati mu nnyanja ennyanja eno eriko ejjengo ery'amaanyi era nga waggulu ebire bikutte biringanga enkuba eyagala okutonnya.

Abasajja basatu bali mu kiraalo ky'ente ente zino nga nnume ziyina amabango era ng'ente za maanyi nnyo bagezaako okuzigoba zifulume zigende zisange endala naye ente ziwalira zibuuse mu bbanga

Abasajja babiri bali mu kulima era nga balimisa ente ezirima bazisibyeko ebyuma ente zino obwedda ziraga nga zirima era ng'obulime bwe bategese bulungi era nga wanene.

Abavubuka ab'enjawulo bayimiridde ku bigaali ebitwala ebintu nga bisibiddwa ku mamotoka abavubuka bano eno basibyeko ebidomola eby'amazzi balabika bayina gye babitwala bayita ku luguudo olukole naye tekuliiko bantu bangi abantu batono ddala.

Ennyanja ng'amayengo gaayo matebenkevu, ng'amazzi mateefu; emabbali ku ggulu enjuba eri mu kugolooba era ng'ekoze ka langi akalungi aka kyenvu. Amazzi gano eno ganyuma okutunulako mu kifaananyi kino eno ng'emabbali waliyo ebire, enkuba eringa eyagala okutonnya.

Entulege n'ebisolo ebirala okuli embogo n'enjovu biri mu kibangirizi ekinene ennyo era nga mulimu obusubi obwa kiragala n'obugenze bukalaakala nga entulege ezimu ziyimiridde ku kadiba k'amazzi akaaliwo amazzi gano eno gaali gatukula bulungi era nga ziri mu kunywa.

Omusajja akutte ekyuma ali mu kukyusa enkoko nga bw'agikalirira ayambadde ettaawo eryeru eritukula obulungi era omuntu yenna afumba emmere bw'ayina okufaanana.

Amaato ag'enjawulo gali ku mazzi. Amazzi gano tegaliimu mayengo era nga wali ku mabbali waliwo ebinyonyi ebibuuka waggulu ku mazzi. Ebinyonyi bino birina ebiwawaatiro binene era birina amagulu mawanvu. Wabula waggulu eri ku bire, ebire bino eno biraga tebiriimu wadde enkuba era bitangaavu, byeru.

Ekizike kiri mu miti wakati kirabika kirina gwe kyetegereza kimulaba, kitudde mu matabi waggulu, hmm, matabi gano eno ga kiragala, galiko obutittiriri emabbali. Ekizike kino kya langi eya kitakataka.

Eggana ly'ente litambula mu kkubo wakati ly'ettaka era nga ziriko abalaalo abazirunda. Ente zino zinyirira era nga ziyina amayembe agamu mampi endala ziyina amayembe mawanvu, ziri mu langi ez'enjawulo.

Ekiwuka ekiyitibwa enjuki mu lulimi Oluganda nga kigudde ku kimuli. Ekimuli kino eno kya langi mmyufu era nga kinyirira nnyo nga kyeyanjuluzza bulungi nnyo.

Ekizimbe ekyaserekebwa amategula nga ku mabbali gaayo kuliko akantu akalala akaazimbibwako waggulu era nga keetooloovu. Akantu kano si ka bulijjo era tekatera kulabikalabika.

Omwami n'omukyala balabika balimi kuba omukyala akutte ente ezirima ng'omwami atutte ku mmotoka erima balima mu lutobazi ente ziyitawo emabbalimabbali awo waliwo obusubi n'omwami w'atutte ku mmotoka erima wonna wajjudde ebisooto.

Amayumba agaazimbibwa emmuli n'ettaka ng'emu baagiseresa na ssubi, endala baagiseresa na mabaati. Gali mu luggya lwe lumu era ng'oluggya luno eno luddugala, lulimu ebintuntu. Mu maaso g'ennyumba eno eyaserekebwa essubi waliwo ebidomola ebisale ebiri mu maaso gaayo.

Ekifaananyi eky'ekizimbe ekimu mu kibuga nga kino kyasiigibwa langi eya kyenvu. Waliwo omusajja omu ali ku bbooda booda alina by'atikka aveewo. Oluguudo olulala luyitamu emabbali eri lweyongerayo. Abantu balukozesa, waliwo ebizimbe ebirala, ng'eri waggulu ate waliyo olusozi, nga ku lusozi olwo kuliko amayumba ag'enjawulo.

Edduuka eritunda ebintu ebya pulaasituka ebikozesebwa ewaka, ebintu bino binyirira, omuli amabaafu, mulimu ebintu ebiyoola kasasiro, n'ebirala bingi mu langi ez'enjawulo.

Omuvubuka akutte emiti gy'ali mu kuzannyisa nga bw'atambulira waggulu ku muguwa gwe yali asibye ayambadde essaati njeru era ya mikono mwimpi ayambadde n'empale asibye omusipi.

Abasajja abazungu babiri ng'omu akutte ayina ky'asiba kkugulu kw'omwana kirabika kumenyese alabika amusibako ddalagala kuba kuliko ppamba omu mwana ono gwe basibako eddagala ayambadde empale nnyimpi era nga naye muzungu.

Ensimbi z'eggwanga erya Uganda era nga ziri mu mitendera egy'enjawulo, okuviira ddala ku nnusu lukumi, nnusu enkumi bbiri , ennusu omutwalo, n'ennusu emitwalo etaano nga zino ensimbi za mpappula.

Ekifaananyi ky'ensozi ez'enjawulo era nga kuliko omuddo ogwamerako ogw'enjawulo omuddo guno gunyirira era nga gulina kiragala omukwafu omulungi ennyo.

Ennyumba bbiri ziri mu luggya lwe lumu nga emu yaserekebwa ssubi endala yaserekebwa mabaati naye nga zonna zaazimbisibwa mmuli na budongo era ng'ennyumba zino ziraga nti nkadde.

Ekiwuka, oba giyite enjuki kigudde ku kimuli kizze kunywamu mubisi. Ekimuli kino eno kya langi ya kyenvu era nga kyeyanjuluzza bulungi nnyo, nga kirabika ekimuli kino kikulu.

Abantu ab'enjawulo bali mu kibuga buli omu akola emirimu egy'enjawulo bakakkalabya ebintu byabwe ng'abamu batambuza bigere abalala bali ku ziboodabooda abalala bali mu mamotoka ag'enjawulo.

Abasajja abazannya omuzannyo gwa lagibe bakutte omupiira, omu akutte omupiira banne bonna bonna bamugoba baagala kugumuggyako. Waliwo amugwiridde wabula ono akutte omupiira naye taguta.

Abantu babiri bali mu kubumba ekikebe era nga bakozesa ebbumba n'akuuma akeetooloovu akagenda nga kawa ekikebe kino enkula yaakyo bwe kigenda okufaanana.

Ebintu eby'enjawulo ebiriibwa ziyite nga enva endiirwa, okuli ebikoola bya ssukuma wiiki, ennyaanya, aa obutungulu waliwo wano eno obujanjaalo bw'Abafalansa biri mu butimba obw'enjawulo era nga bitundibwa.